Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii huccuu hodhuuf kan gargaaru yommuu ta'u, huccuun yommuu citu, huccuu haaraa hojjechuu gaafa barbaannu, kan ittiin fayyadamnu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr Abiy Ahmad yommuu ta'an, hojjettota isaanii walitti qabuun haala hojii isaanii yeroo mariisisaa jiran agarsiisa.

Fakkii kanarratti kan argamu meeshaa miidhaginaa yommuu ta'u, namoonni bareedina isaanii dabaluuf yookaan immoo of miidhagsuuf kan ittiin fayyadaman yommuu ta'u, baay'inaan meeshaaleen miidhaginaa kan fayyadaman yeroo qophiin garaagaraa jiraatuu fi kan kana fakkaatanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddoo gurgurtaa meeshaalee fi akkasumas, nyaataalee garaagaraa yemmuu ta'u, iddoo kanatti fayyadamaan waan barbaade bitachuu danda'a.

Suuraa kanarratti kan argamu ibsituu yookaan bakka bu'ee biiroo bishaanii fi inarjii oromiyaa yommuu ta'u, bakka bu'ee yookaan ibsituun kun biiroowwan warreen kaanirraa adda baasuuf gargaara.

Suuraa kana irratti kan argamu faaya miidhaginaa morma irratti godhatamu yommuu ta'u, faayaan miidhaginaa bareedina namni tokko qabu sirriitti ibsee mul'isuuf kan gargaaruudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, faayaa miidhaginaa Oromiyaa jedhu yommuu ta'u, faayaan kun harkarratti kan godhamuufi bareedina harka keenyaa dabaluuf kan gargaaruudha.

Suuraa kana irratti kan argamu nyaata Bargarii yammuu ta'uu; nyaanni kun immoo foon, daabboo fi killee irraa kan hojjetamee dha.

Suuraa kanarratti kan argaman uffata aadaa Itoophiyaa naannoo tokko tokko keessatti argaman yommuu ta'u, uffanni aadaa kunniin aadaa, duudhaa, seera ittiin bulmaata naannoo tokkoon tokkoo sanaa ni ibsa.

Suuraa kana irratti kan argamu uffata aadaa yommuu ta'u, aadaa, duudhaa, seera, akkaataa bulmaata naannoo tokkoo kan ibsuudha.

Suuraa kana irratti kan argamu daakuu biqiltuu shaayii yommuu ta'u, kan fayyadamnu bulluqa bulluqsuun, daakuu biqiltuu shaayii itti dabaluun, akkasumas mi'ooftuu itti dabaluun, dhuguuf kan itti tajaajilamnu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu, beeksisa Itiyootelekoomii yemmuu ta'u, akka namoonni dhaabbata isaanii arganii seeraan fayyadaman kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa mana keessaa mana miidhagsuuf akkasumas akka teessumaatti akkasumas meeshaalee adda addaa kaa'uuf kan gargaaran kanneen akka teessoo, biiffee fi kan kana fakkaatanitu argamu.

Suuraa kanarratti kan argamu gaggeessota amantii fi sirna gaggeessaa amantii Ortoodooksii jedhamuun beekamu yommuu ta'u, sirna ittiin waaqa isaanii galaateeffatan akkasumas kadhatanidha.

Suuraa kana irratti kan argamuu dubartoota uffataa aadaa Jimaattin faayamanni shubbisaa aadaa shubbisaa jiraan yommuu ta'u, uffanifi akkataan shubbisaa isaani aadaafi duudhaa naannoo sana sirritti ibsa.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa barnootaa, gabatee adii jedhamu yemmuu ta'u, gabatee adiin kun barsiisaan wanta barattootaaf barbaachisu kan irratti barreessuudha.

Fakkii kanarratti kanarratti kan argamu nama mana qorqoorroo hojjachaa jiru yommuu ta'u, manni qorqoorroo kan irraa hojjatamu muka, qorqoorroo, dhoqqee fi kan kana fakkaatan yemmuu ta'u, mana kana hojjachuuf immoo namni ni barbaachisa.

Suuraa kanarratti kan argamu kitaaba 'Eelaa Jireenyaa' jedhamuu fi barreessaa Baqqalaa Lataa Warquu tiin kan barraa'edha.

Suuraa kanarratti kan argamu barattoota daree barnootaa keessa taa'anii baratanii fi barsiisaan daree barootaa keessa dhaabbatee barsiisaa jirudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kuduraa yammuu ta'u innis wantoota faayidaa dhala namaaf Kennan keessaa isa ijoo dha.

Suuraa kanarratti kan argaman meeshaalee manaa nyaata bilcheessuuf ,nyaata itti nyaachuuf, akkasumas bukoo itti bukeessuuf, huccuu itti miiccuuf gargaaranii fi kan kana fakkaatantu gurgurtaaf dhiyaatee argama.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggoota uffata aadaan faayamanii, meeshaalee aadaa qabatanii, shubbisa naannoo isaanii shubbisaa jiraniidha.

Suuraa kanarratti kan argamu bineensa diida galu harree diidaa jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, hardiidni bineensota biroo waliin yeroo wal bira qabamu bineensa isa bareedaa jedhamuun beekamudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, meeshaa elektirooniksii Kompiitara jedhamuu fi mana barnootaa keessatti barattootaaf akka fayyadamaniif dhiyaatee argamudha.

Fakkii kanarratti kan argamu miidiyaa uumataa yommuu ta'u namootni viidiyoo garaagaraa hiruuf akkasumas immoo waliif qooduuf akkasumas immoo bashannanaaf kan itti fayyadamanidha. Baay'inaan immoo biyya keenya keessatti dargaggoonni kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu buufata konkolaataa yommuu ta'u, yeroo namni iddoo tokkoo gara biraatti imaluu barbaadu bakka itti dhufee qabatudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa faaya miidhaginaa miidhagina ofii dabaluuf kan godhatamu yoo ta’u, faayaan kun morma irratti godhatama.

Suuraa kanarratti kan mul'atu biqiltuu magariisaa yommuu ta'u, biqiltuun magariisaa qilleensa faalama naannoo keenyaa hir'isuuf akkasumas immoo qilleensa qulqulluu nuuf laachuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa waantota garaagaraa kanneen akka waraqataa, waantota barbaachisaa qabannee jirru, akkasumas faayila garaagaraa nuu baachuuf yookaan qabachuuf kan gargaaru dha.

Fakkii kanarratti kan argaman naannoo keenyaa fi uumama yoo ta’u, biqiltoota nyaataaf oolan, biqiltoota nyaataaf hin oolle, akkasummas immoo kanneen kana fakkaatan kan qabu yoo ta’u, haala qilleensaa naannoo keenyaa eeguuf kan gargaaranidha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu yeroo araqeen hojjetamu dha. Araqeen dhugaatii nama macheessuu fi dhiibbaa garaa garaa fayyaa namaa irraan kan ga'uu dha. Faallaa sanaan immoo faayidaas kan qabuu dha.

Fakkii kanarratti kan argamu mana jireenyaa yommuu ta'u, bakka namoonni hojii isaanii hojjetanii galgala mana isaaniitti galanii itti boqotan akkasumas immoo iddoo maatiin isaanii walitti qabamanii waan barbaadan itti mari'atanidha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu, kitaaba 'yiqir baluunyi' jedhuu fi barreessaa Alamaayyoo Maammootiin kan barreeffamee fi nu barsiisuuf waantota addaa addaa nu hubachiisuuf kan barreeffamedha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaalee elektirooniksii bilbila jedhamu yommuu ta'u, namoota wal qunnamsiisuuf akkasumas miidiyaalee hawwaasaa garaa garaa fayyadamuu kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, bakka bu'ee yookaan ibsituu kilabii kubbaa miilaa Deddebiti yemmuu ta'u, ibsituun Kun kilabiiwwan biroo irraa adda isa baasuuf gargaara.

Suuraa kanarratti kana argamu dhugaatii aadaa Itoophiyaa ta'ee farsoo jedhamuu kan beekamuu fi bal'inaan baadiyyaa keessatti kan fayyadamanidha.

Fakkii kanatti kanneen argaman tajaajiloota uummataaf walqixa dhiyeeffaman yommuu ta'u, kanneen akka taaksii, baajaajii garaagaraa fi kan kana fakkaatantu argama. Isaan kunis immoo namoota iddoo tokkootii gara iddoo biraatti deddeemsisuuf kan gargaaranidha.

Suura kana irratti kan mul'atu konkolaataa uummataa yoo ta'u konkolaataan Kun namoota bakka tokkoo gar bakka biraatti geejjibuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu saamunaa qulqullinaafi fayyina gogaa keenyaa eeguuf kan gargaaru yommuu ta'u, gogaan keenyi qulqulluufi lallaafaa akka ta'uuf gargaara.

Suuraa kana irratti kan argamu, meeshaa ittiin qulqulliina ofii eeggatan yookaan saamunaa jedhamuun beekamu yemmuu ta'u, saamunaan huccuu miiccuuf akkasumas waan garaagaraa qulqulleessuuf nu gargaaru.

Suuraa kana irratti kan argamu kophee yommuu ta'u, kopheenis bareedinaaf, akkasumas qulqullina miila keenyaaf, miila keenya balaa adda addaa irraa ittisuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana kitaabaa yommuu ta'u, mana kitaabaa keessatti kitaabilee garaagaraa barnootaa akkasumas kitaabolee dabalataa adda addaatu argama.

Suuraa kana irratti kan argamu namaa fi sangoota. Akkasumas immoo midhaan yemmuu ta'u, sangoonni Kun midhaan yookaan immoo callaa sana baasuuf baraayessaa jiru.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa manaa saaxinii keessatti wayyaa fannisuuf akkasumas uffatni keenya akka hin miidhamneef kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddoo itti horii horsiisan yommuu ta'u, horiin yookaan saawwan kuni yeroo isaan nyaata isaaniif kenname nyaatan agarsiisa.

Suuraa kana irratti kan argaman kuduraleefi muduralee kannen akka Papaayaa, Mangoo, Burtukanaa, Avukaadoofi kan kana fakkataan yommuu ta'aan, faayaa namaaf faayidaa guddaa qabu.

Suuraa kanarratti kan argamu kitaaba bu'uuraalee og-barruu oromoo kan jedhuu fi barreessaa Fedhasaa Taaddasaa Guutuutiin kan barreeffamedha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu ibsituu yookiin bakka bu'ee waajjira Kominikeeshinii Godina Boorana Bahaa yommuu ta'u, Ibsituu yookiin bakka bu'een kunis waajjiricha waajjiroota biroo irraa adda baasuuf gargaara.

Suuraaa kanarratti kan argamu dubartii uffata aadaan faayamtee buna akkasumas daabboo fi waan garaa garaa gurguraa jirtudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, dubartii Meeshaalee suphee kanneen akka jabanaa, waantota ixaana itti aarfatanii fi kan kana fakkaatan gabaaf dhiheessitee gurguraa jirtudha.

Suuraa kanarratti kan argamu buna facaafamee, biqilee, ija baafateeru yommuu ta'u, bunni kun gogfamee, qolli isaa irraa kaafamee gabaaf dhiyaachuu danda'a.

Suuraa kana irratti kan argamu, bineensa ala galu, arba jedhamuu beekamuu fi arbi bineensota jiran keessaa qaamaan guddaa fi biqiltoota nyaaachuun kan jiraatuudha.

Suuraa kana irratti kan argamu iddoo bashannaana uumamaa yommuu ta'u, namni gaafa sammuun isaa jeeqamu iddoo itti sammuu isaa haaromsuuf, akkasumas bashannansiisuuf deemudha.

Suuraa kanarratti kan argamu soofaa yommuu ta'u, kan inni hojjetamu isfoonjii fi muka yommuu ta'u, manaa fi biiroo keenya keessatti ittiin miidhagsuuf yookaan itti tajaajilamuuf kan gargaarudha.

Fakkii kana irratti kan mul'atu, dubartii faaya aadaa isheetiin faayamtee, mataa akka aadaa isheetti dhahattee yemmuu taatu, faayaan akkasumas haalli dhahannaa mataa ishee aadaa, duudhaa, haala bulmaata naannoo ishee kan ibsudha.

Suuraa kanarratti kan argamu lafa qonnaa midhaan facaafamee biqilaa jiru yommuu ta'u, midhaan kun gaafa gahu haamamee akkasumas cagadamee nyaataaf kan oolu ta'a.

Suuraa kanarratti kan argamu biqiltuu magariisaa hammuuggaa jedhamu yommuu ta'u, hammuuggaan biqiltuu magariisaa waan ta'eef qilleensa faalamaa kaarboondaay oksaayidii ofitti fudhachuun qilleensa qulqulluu oksijinii kan nuu kennudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, ibsituu yookaan bakka bu'ee Jimmaa Yuuniversiitii yemmuu ta'u, ibsituun yookaan bakka bu'een Kun Yuuniversiitii biroo irraa adda baasuuf gargaara.

Suuraa kanarratti kan argamu mana dhugaatii fi bashannanaa yoo ta'u, mana dhugaatii kanatti yeroo namni bashannanuu barbaadu akkasumas waan dhugamu barbaadu iddoo itti deemudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, lafa qonnaa midhaan irratti facaafamee biqilaa jiru yemmuu ta'u, midhaan Kun guddachuuf bishaan akkasumas biyyee gabbataa barbaada.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata, foon diimaa fi garaachaa yommuu ta'u, foon qaama keenyaaf waantota barbaachisaa ta'an garaagaraa kan of keessatti qabate waan ta'eef fayyaa keenyaaf baay'ee barbaachisaa dha.

Suuraa kanarrattii kan argamtu dubartii uffannaa haala naannoo isheetiin uffattee fi mataashee dirribii jedhamuun kan beekamu kan dhahattedha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa mana keessaa yommuu ta'u, soofaa yookaan teessoo jedhamuun kan beekkamu fi mukaafi ispoonjiin irraa kan hojjatamedha.

Suuraa kanarratti kan argamu buna yommuu ta'u, bunni Itoophiyaaf madda galii isa guddaa kan galchu yommuu ta'u, karaatti isheen argattu immoo gaafa biyyoota biroof raabsitudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii mana keessaa yommuu ta'u, bunaa fi waantota adda addaa daakuuf ( bulleessuuf) kan gargaaru dha.

Suuraa kana irratti kan argamu, dargaggoo biqiltoota kunuunsuun hojii isaa kan ta'e yemmuu ta'u, biqiltoonni Kun yeroo guddatan daraaraa godhatanii, daraaraan isaanii gabaaf oola.

Suuraa kanarratti kan argamu kitaaba 'du'umti haa du'u' jedhu barreessaa Mootummaa Asaffaatiin kan barrayeedha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaalee suphee harkaan hojjetaman yommuu ta'u, meeshaalee kunneen mana keessatti faayidaa garaa garaaf kan oolanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata daa'immanii daa'immaniif akka aannaniitti bakka bu'ee kan gargaaru yommuu ta'u, nyaanni kun immoo waarshaa keessatti kan oomishamu dha.

Fakkiin kun kan inni ibsu, bineensa manatti madaqee mana jiraatu saree jedhamuun beekamu yommuu ta'u, sareen mana kan galu yommuu ta'u mana balaa adda addaa irraa eeguuf akkasumas hattuu adda addaa irraa eeguuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, barattoota oolmaa daa'immanii uffata dambii seeraa mana barumsaa isaanii uffatanii barachaa jiranidha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaalee elektirooniksii barnootaaf gargaaran yommuu ta'u, isaanis kanneen akka Kompiitaraa fi kan kana fakkaatan yommuu ta'u, kompiitarri barattoonni akka waan barbaadan irratti dubbisaniif akka kitaabaatti isaan gargaara.

Fakkii kana irratti kan argamu, beeksisa Ithiyootelekomii yemmuu ta'u, tajaajila itiyootelekoomii dhiheessu uummanni beeksisa kana arganii akka isaan tajaajila isaanii fayyadamaniif kan gargaarudha.

Fakkii kanarratti kana argamu sirna gaggeessaa amantii uummata oromoo irreechaa jedhamu yommuu ta'u, amantiin kun iddoo fi seera ittiin gaggeeffamu kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argaman bineelda manaa Re'oota yommuu ta'an, Re'oonni mana kan galanii fi foon isaanii kan nyaatamu akkasumas iddoo tokko tokkotti aannan isaanii dhugaatiif tajaajila.

Suura kana irratti kan argamu kitaaba " Miila Hin Shokoksine" jedhu yemmuu ta'u, barreessaa Iyyaasuu Kabbabaa Hordofaatiin kan barreeffamedha.

Suuraa kanarratti kan argamu maanguddoo amantii fi dargaggoota like maanguddoo kanaa dhuqaa jiran yommuu ta'u, akka aadaa isaaniitti maanguddoo kabajuun dirqamadha.

Suuraa kana irratti kan argamu alaabaa yookaan bakka bu'ee Itoophiyhaafi Raashiyaa yemmuu ta'u, alaabaan Itoophiyaa gubbaan magariisa, jalaan diimaa, gidduun keelloo akkasumas gidduu irratti aasxaa kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa mana keessaa mana miidhagsuuf akkasumas akka teessootti kan gargaaru yommuu ta'u, muka irraatii kan hojjatamedha.

Suuraa kana irratti kan argamu, fuduraa timaatimii jedhamu yemmuu ta'u, fuduraan timaatimii Kun ganaa kan hin bilchaanne yemmuu ta'u, gaafa bilchaatu bifa diimaatti jijjiirama.

Suuraa kanarratti kan argamu kuduraa maangoo jedhamuun beekamu yommuu ta'u, maangoon waantota dhala namaaf fayyadan garaagaraa waan ofitti qabateef, nagaa namaaf faayidaa guddaa qaba.

Fakkiilee kanarratti kan argamu namoota shubbisa aadaa isaanii shubbisaa jiran yommuu ta'u, akkasumas immoo uffata aadaa isaanii ibsu uffatanii waliin shubbisaa kan jiranii dha.

Suuraa kana irratti kan argamu kophee dubartootaa yoo ta'u, kopheen kun fayyaa miilla keenyaa eeguuf akkasumas bareedinaaf kan ka'atamudha.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggoo uffata aadaa uffatee sirbaa jiru yommuu ta'u, sirbi isaa fi uffannaan isaa haala jireenya yookaan duudhaa, aadaa akkaataa jireenyaa uummataa kan ibsudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kuduraa qullubbii diimaa jedhamuu dha. Nyaata addaa addaa hojjechuuf kan nu gargaaruu fi fayyaa keenyaafis faayidaa kan qabuu dha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu maatii, haadhaa fi ijoolleewwan isaaniiti. Isaanis uffata aadaan faayyamanii kan jirani dha.

Suuraa kanarratti kan argamu lafa qonnaa yommuu ta'u, lafti qonnaa midhaan biqilchuu rooba akkasumas biyyee gabbataa kan barbaadudha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana jireenyaa yommuu ta'u, iddoo itti namni hojiisaa hojjatee gaafa fixu iddoo itti boqochuuf dhufu akkasumas maatiisaa waliin iddoo itti wal argudha.

Suuraa kanarratti kan argamu kitaaba 'Bu'uura Qorannoo' jedhamu, maxxansa lammaffaa, barreessaa Dastaa Dessaalenyiin kan barreeffame dha.

Suuraa kana irratti kan mul'atan namoota walitti qabamanii yookaan wal ga'anii maree adda addaa geessisaa kan jiran yemmuu ta'u, mareen isaanii waa'ee aadaa, duudhaa akkasumas siyaasaa ta'uu danda'a.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu beeksisa mana qorichaa moodela hawwaasaa yammuu ta'uu uummatni naannoo sanaa beeksisa kana argee akka itti tajaajilamaniif gargaara.

Suuraa kana irratti kan argamu, buna akaawwamaa yemmuu ta'u, bunni madda galii Itoophiyaa isa guddaa yemmuu ta'u, Itoophiyaan gara biyyoota biraatti kan raabsitudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu meeshaa mana miidhagsuuf kan fayyadu yoo ta'u akkasumas akka teessumaatti kan tajaaajilu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana jireenyaa yommuu ta'u, manni jireenyaa iddoo namni itti boqotu akkasumas maatiin walitti qabamu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu kuduraa fi muduraa kanneen akka qullubbii diimaa, anaanaasii, burtukaana, muuzii abukaadoo fi kanneen kana fakkaataniidha.

suuraa kan irratti kan argamu iddoo gurgurtaa kitaabolee akkasumas gaazixaawwanii yommuu ta'u kitaaboleen yookaan gaazixaawwan oduu adda addaa irraa argachuuf akkasumas beekumsaxi argachuuf gargaara

suuraa kanarratti kan argaman haalluuwwan bifa garaa garaa qaban kanneen akka diimaa adi guraachaa fi kan kana fakkaatan yommuu ta'u akkasumas immoo meeshaa fakkii ittiin kaasan kan qabudha.

suuraa kana irratti kan argamu kitaabaa fi gaazixaawwan garaagaraa yommuu ta'u odeeffannoo adda addaa naannoo keenya irratti argaman irraa argachuuf nu gargaara

suuraa kan irratti kan argamu iddoo bu'ee yookaa ibsituu immiigireethian inda sitizanship sarvis yommuu ta'u iddoo bu'ee kun dhaabbata kana dhaabbata biroo irra adda baasuuf gargaara

Suuraa kan irratti kan argamu mana jireenyaa mana citaa jedhamuun beekamu yommu ta'u, manni citaa kun biqiltoota adda addaa fi muka guddaa irra kan hojjetame dha.

Suuraa kana irratti kan argaman dargaggoota uffata aadaa uffatanii meesha aadaa qabatanii akkasumas immoo farda aadaa qabatanii akka aadaa isaaniitti shubbisaa jiraniidha.

suuraa kanarratti kan argamu seeraamikii jedhamuun kan beekamu yommu ta'u suphee irraa kan hojjetame fi laafamiidhaqsuuf yokan mana bareedaa ta'e qabaachuuf lafatti kan godhamuudha

suuraa kanirratti kan argamu baratoota daree barnootaa keessa dhaabbatanii yaalii hojjechaa jiran yommuu ta'u yaaliin wanta isaan isaan baratan mirkaneeffachuuf isaan gargaara.

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yoommu ta'u kopheen miila keenya qulqullinnisaa akka eegamu akkasumas balaa adda addaarraa ittisuuf gargaara.

Suuraa kan irratti kan argamu, qoricha aadaa yemmuu ta'u. Qorichi aadaa otoo qorichi inni karaa teeknoloojii hojjetamu otoo hin dhufiin dura, namni gaafa dhukkubsatu ittiin yaaluuf kan gargaaramanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa manaa, qodaalee garaagaraa yookaan immoo waraqataa fi kan kana fakkaatan keessa kaawwachuuf kan gargaaruudha.

suuraa kanirratti kan argamu namoota meeshaalee dadda addaa gurguranii fi meeshaaleen aadaa akkasumas immoo uffannaan isaan uffatan aadaa duudhaa fi seera naannoo isaanii kan ibsodha

Suuraa kanarratti kan argamu lafa qonnaa yommuu ta'u lafa kan irratti midhaan facaasuun gaafa midhaan ga'e kan irraa haamamu yommu ta'u midhaan guddachuuf bishaan ga'aa akkasumas biyyee gabbataa barbaachisa.

suuraa kana irratti kan argamu dubartii uffata aadaan faayamtee fi haalli uffannaa ishee aadaa naannoo fi duudhaa naannoo ishee sirritti kan ibsudha.

suuraa kanarratti kan argamu konkolaataa ummataa uummata iddoo tokko gara iddoo biraatti geejibsiisuuf kan gargaaru yommuu ta'u konkolaataa warreenkaan biragaafa wal bira qabamu gatii madaalawaatiin ummata geejibsiisuuf kan gargaarudha

suuraa kan irratti kan argamu dubartii miidhagduu mataan ishee dheeraa fi baay'ee kan ta'e akkasumas faaya midhaginaa mataa ishee irratti godhattee jirtuudha

suuraa kan irratti kan argamu dubartii faaya miidhaginaa yookaan calleen faayamtee jirtu yommuu ta'u faayaa isheen uffatte aadaa duudhaa fi akkaataa bulmaata naannoo shee ibsa.

suuraa kanarratti kan argamu meeshaalee manaa mana keessatti itti fayadamamu yommuu ta'u, meeshaan kun fal'aana jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u akkasumas immoo wantoota garaa garaa ittiin hammaaruuf kan nu gargaarudha

suuraa kanarratti kan argamu kubbaa miilaa ykaan harkaa yommuu ta'u namoonni ittiin of bashannansiisuuf yookaan immoo wal dorgommiif kan taphatan yommuu ta'u yeroo wanti kun taphatamu namoonni adda addaa kan daawwatanidha

Suuraa kanarratti kan argaman bineeldota manaa lukkuu jedhamuun beekaman yommu ta'u lukkuun anqaaquu dhalanamaaf kennuun akkasumas immoo foonshee nyaataaf nu fayyada.

fakkii kan irratti kan argamu mucaa xiqqoo umuriin isaa naannoo 8100 ta'uu danda'uu fi hoolaa xiqqoo baatiee kan dhaabatu yommu ta'u akkasumas duba isaatti immoo wantoota uumamaa taantu argama

Suuraa kan irratti kan argamu nyaata bargarii jedhamuu fi juusii yommu ta'u bargariin killee timaatimii, dinnichaa fi kan kana fakkaatan irras kan hojjatamaniidha.

suuraa kanarratti kan argamu meeshaa faaya miidha ginaa miidha ginaaf kan godhatamu yommu ta'u faaya miidha ginaa kun aadaa ummata oromoo kan ibsuu danda'uudha

Suuraa kanarratti kan argaman dargaggoolee uffannaa aadaan faayamanii shubbisa aadaa shubbisaa jiran yommuu ta'u. Akkaataan shubbisa isaanii fi uffannaan aadaa isaanii aadaa fi duudhaa naannoo sanaa ni ibsa.

suuraa kanirratti kan argamu ibsituu yookaan bakka bu'ee dhaabbata safaarikoom yommuu ta'u iddoo bu'ee yokaan ibsituun kun dhaabbatoota biroo irraa gargar baasuuf gargaara.

suuraa kanirratti kan argamu nyaata yommuu ta'u nyaata kanneen akka foon diimaa, goommanaa, misira, ataraa fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatedha.

suuraa kan irratti kan argamu simbiroolee ala galan yoommu ta'u simbirooleen sagalee babbareedaa fi bifa babbareedaa nama hawwatan kan qabanidha.

suuraa kanirratti kan argamu midhaan boqqolloo jedhamuun beekamuu fi namoota boqqolloo kun akka guddatuuf aramaa ykn immoo itti ko tokkotaa jiraniidha

Suuraa kana irratti kan argamu nyaata yommuu ta'u nyaanni kun kuduraalee fi muduraalee gosa adda addaa kan of keessatti qabatee dha. Kanneen akka raafuu, dinnichaa, ataraa fi kan kana fakkaatanidha.

fakkiin kun kan inni mul'isu iddoo eertaallee jedhamu yommuu ta'u, iddoo kana namni jiraachuu kan hin dandeenye fi akkasumas immoo yeroo baay'ee iddoo dhoyiinsi volkaanoo itti argamudha.

suuraa kana irratti kan argamu qalama gurraacha yemmuu ta'u faayidaalee addaa addaa qaba. Isaanis wanta daree barnootaa keessatti barannu barreessuuf, wanta yaada keenya keessatti nuuf dhufe katabuuf akkasumas immoo suuraalee addaa addaa kaasuuf gargaara.

Suuraa kana irratti kan argamu beeksisa waldaa kiristaanaa yommuu ta'u beeksisni kun akka amantoonni iddoo isaa baranii waaqa isaanii waaqeeffachuuf dhufanifiidha.

suuraa kan irratti kan argamu waanta dibatamu fayyina qaama keenyaa yknimmoo gogaa keenyaa eeguuf akkasumas bareedina gogaa keenyaa dabaluuf kan gargaaruudha

suuraa kan arratti kan argamu iddoo gurgurtaa caamaa koongoo yommu ta'u caammaa koongoo laastikii irraa kan hojjetamedha

suuraa kan irratti kan argamu qorichi aadaa yommu ta'u qorichi aadaa bara durii keessa haadholii fi abboolin keenya bal'inaan kan fayyadamaa turaniidha

Suuraa kan irratti kan argamu kitaaba kooticha kota'ame jedhamuu fi kaniini barreeffame barreessaa beekaan gulummaa irranaatiin.

suuraa kana irratti kan argamu kabachiistota seeraa naannoon keenya nageenyisaa akka eegamu kan eeganii fi kan to'ataniidha

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggoo uffata aadaan faayamee sirba sirbaa jiruu fi uffannaa inni uffate duudhaa akkaataa bulmaata naannoo isaa kan ibsudha

suuraa kanirratti kan argamu bineelda manaa sangaa jedhamuu kan beekamu yommu ta'u sangaan foon isaa nyaataaf akkasumas immoo lafa qotuuf kan gargaarudha

Suuraa kana irratti kan argaman barattoota uffata dambii mana barumsaa uffachuudhaan mana barnootaa seenuuf hiriiranii dhaabataniidha.

Suuraa kan irratti kan muldhatu haadha, abbaa, ilma fi hintala tokko yommu ta'u, abbaan yeroo mucaa isaa isa ilmaa haasofsiisu nutti agarsiisa.

Fakkii kanarratti kanneen argamu meeshaalee dubartoonni miidhagina isaaniin ittiin eeggachuuf ittiin fayyadaman ta'e akkasumas immoo iddoo isaaniitti fayyadaman hidhii isaanitti yomuu ta'u bareedanii ifanii mul'achuuf kan isaan gargaaruudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, iddoo bu'ee yookaan ibsituu Biiroo Misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa yommuu ta'u, ibsituun kun Biiroowwan kanneen biroo irraa adda baasuuf gargaara.

suuraa kanirratti kan argamu dargagoota ykn baratoota sochii qaamaa barachaa jiranii fi sochii qaamaa barachuun isaanii jabeenya qaama isaanii akkasumas fayyina isaaniif bo'a guddaa qaba

suuraa kana irratti dargaggoo uffata aadaatiin faayamee bareedee argamu yommuu ta'u uffatni inni uffate immoo ,aadaa duudha akkaataa bulmaata naannoo isaa kan ibsudha.

Suuraa kana irratti kan argamu qoricha aadaa yommu ta'u qorichi aadaa otoo qorichi ammayyaa hin dufiin dura akka qorichummaatti kan itti gargaaramaa turaniidha.

suuraa kanarratti kan argamu konkolaataa manaa yommu ta'u konkolaataan nama iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geejibsiisuuf kan gargaaruudha

Suuraa kana irratti kan argamu uffata aadaa oromoo dhiiraa yammuu ta'u uffanni kun aadaa, seera, duudhaa fi akkaataa bulmaata ummata oromoo kan ibsuu danda'uudha.

suuraa kan irratti kan argamu mana faaya adda addaatiin miidhaqfame jiru yommoo ta'u manni kan akkasitti miidhaqfamu qophiileen adda addaa kanneen akka cidhaa fi guyyaa dhalotaa gaafa jiraatanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana nyaataa fi dhugaatii yommuu ta'u; Mana nyaataa fi dhugaatii kana keessatti waan barbaanne fillee nyaachuu fi dhuguuf bitannee fayyadamuu kan dandeenyuudha.

suuraa kan irratti kan argamu tapha puulii jedhamu yommuu ta'u dargaggoonni ittiin bashannanuuf yookaan immoo yerootti dabarfachuuf kan taphataniidha.

suuraa kanarratti kan argaman iddoo gurgurtaa fi bitaa yookaan gabaa hoolaa ra'ee ykaan immoo bineeldotaate iddoo kanatti namoonni bineeldota bitanii kanitti fayyadamaniidha

Suuraa kana irratti kan argamu xiyyaara yommu ta'u xiyyaarri namoota iddoo tokko gara iddoo fagootti geejjibsiisuuf kan gargaarudha.

suuraa kan irratti kan argamu loogoo ykn bakka bu'ee hitiyoo teleekoom yommuu ta'u iitiyoo teleekoom tajaajila garaa garaa ummataaf kan dhiheessuu fi ummatni akka barbaadeen akka wal qunnamu kan gargaaruudha.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggoolee jireenya isaanii jijjiruuf hojii huccuu yookin uffata hodhuu irratti booba'an agarsiisa.

Suuraa kan irratti kan argamu, midhaan boqqolloo jedhamu yommu ta'u, midhaan boqqolloo jedhamu kun ji'a 3-4 keessatti kan qaqqabuu danda’uu fi gogaan isaa ykn asheenni isaa kan nyaatamudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mana jireenyaa yommu ta'u manni iddoo namniitti boqotuu fi akkasumas maatiin iddoo itti wal arganidha.

fakkii kanarratti kan argamu iddoolee namoonni galii argachuuf ittiin hojjetan yommu ta'u kanneen akka bunaafi shaayii mana muuzii akkasumas immoo kophee xaragduu fi kan kana fakkaataniidha.

suuraa kanarratti kan mul'atu dargaggoo lamaan akka aadaa seera duudhaa fi amantii isaaniitti uffatamii fi haalli uffannaa isaanii amantii isaanii amantii musliimaa jedhamu kan mul'isudha

Suuraa kana irratti kan argamu dubartii uffata aadaan faayamtee farda irra teessee sirbaa jurtuu fi uffannaan ishee aadaa naannoo sanaa sirriitti ibsa.

Suuraa kan irratti kan argamu xaafii haamamee tuulamee jiruu fi nama xaafii kana cagaduun calaa isaa keessaa baasaa jirudha.

Suuraa kan irratti kan argamu ibsituu yookaan bakka bu'ee dhaabbata daangootee yommu ta'u ibsituun kun dhaabbata daangootee dhaabbata biraa irraa adda baasuuf gargaara.

fakkii kanarratti kanneen argaman meeshaalee ijaarsaa yommuu ta'u wantota garaagaraa walitti qabsiisuuf kan gargaarudha fakkeenyaaf mukoota lamaan walitti qabsiisuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataa yommuu ta'u konkolaataan uummata iddoo tokkootii gara iddoo biraatti geejjibsiisuuf kan gargaaruudha.

Suuraa kan irratti kan argamu nyaata yommuu ta'u, nyaanni kun maqaan isaa murata jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kan inni irraa hojjatamu foon jiidhaa irraati.

Fakkii kana irratti kan argamu mucaa barumsa ishee qayyabachaa jirtu yemmuu ta'u, qayyabachuun ishee immoo qormaata ishee haala gaariin akka dabartuuf kan ishee gargaarudha.

suuraa kana irratti kan argamtu dubartii uffata aadaan faayamtee akkasumas faaya aadaa mataatti godhattee miidhagdee jirtu yommuu ta'u haalli uffannaa ishee aadaa naannoo ishee ni ibsa.

Fakkii kanarratti kan argamu dargaggeessa uffata aadaa uffatee argamu yommuu ta'uu, uffanni inni uffate immoo biyya naannoo isaa fi haala naannoon isaa keessa jiru kan ibsuu danda'uudha.

Suuraa kana irratti kan argamu bakka bashannanaa yommu ta'u bakki bashannanaa iddoo namni gaafa dadhabe akkasumas boqochuu barbaadu sammuu isaa bashannansiisuuf iddoo itti dhufe bashannanuudha.

Suuraa kan irratti kan argamu namoota geejibaa jiran yoomu ta'u geejibni kun immoo harree fi muka akkasumas gommaairraa kan hojjetamedha.

Suuraa kana irratti kan argamu midhaan facaafamee biqilee jiruu fi maqaan isaa garbuu jedhamuudhaG garbuun ijaarsa qaamaaf jabina qaamaaf akkasumas immoo fayyina qaama keenyaaf guddaa gargaara.

suuraa kana irratti kan argamu alaabaa Itoophiyaa yommuu ta'u gubbaan halluu magariisa jalaan halluu diimaa gidduun immoo halluu keelloo akkasumas aasxaa kan of irraa qabudha.

Suuraa kan irratti kan argamu kuduraa abukaadoo jedhamu yommuu ta'u, abukaadoon wantoota dhala namaaf fayyadan baa'ee kan of keessatti qabatee fi fayyaa namaaf barbaachisaa kan ta'ee dha.

Suuraa kan irratti kan argaman meeshaalee manaaf ykaan biiroof tajaajilan kan akka soofaa akkasumas teessumaa fi kan kana fakkaatan kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu wanta namoonni miidhagina isaaniittin eeggatanii fi qaammi isaanii akka lallaafaa ta'uu fi akka hin daalachoofneef kan gargaaruudha.

suuraa kana irratti kan argamu raafuu yommuu ta'u raafuun fayyinaa fi jabina qaama keenyaaf warra nu gargaaran keessaa isa tokkoo fi faayidaalee hedduu qaama keenyaaf kan kennudha.

suuraa kanarratti kan mul'atu kophee adii yommuu ta'u kopheen akka lukti keenya hin xuroofneef; akkasumas immoo fayyaa luka keenyaa eeguuf kan nugargaaruudha

suuraa kana irratti kan argaman dargagoolee lama hojii suuraa kaasuu irratti bobba'anii meeshaa ittiin suuraa kaasan yookan immoo kaameeraa qabatanii kan dhaabataniidha.

Fakii kana irratti kan argamu meeshaa manaa mana keessatti itti fayyadamnu ta'ee ittoo ittiin bilcheeffachuuf daaboo ittiin tolchachuuf akkasumas immoo mana keessatti hojii garaagaraa ittiin hojjetachuuf kan nu gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa geejibaa xiyyaara jedhamu yoo ta'u; Xiyyaarri kan inni socho'u qilleensa keessaa fi namoota iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geejibsiisuuf gargaara.

Suuraa kanarratti kan argamu dargaggoo mataa isaa haala bareedaatiin muratee jiru yommuu ta'u haalli murannaa mataa isaa aadaa fi akkaataa bulmaata naannoo isaa ibsuu ni danda'a.

Suuraa kan irratti kan argamu konkolaataa ummataa geejibaa fayyaduudha.

fakkii kana irratti kan argamu meeshaa huccuutti hodhan nama huccuu hodhuu fi huccuu yommuu ta'u meeshaan huccuuti hodhan kun huccuulee ciccitan walitti hodhuu akkasumas immoo huccuu haaraa hojjechuuf kan gargaarudha

Suuraa kana irratti kan argamu dubartii karaa dawaa fayyadamuun buddeena tolchaa jirtuu fi buddeenni nyaata uummanni iitoophiyaa guyyaa guyyaatti nyaatee jiraatudha.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataa uummataa yommuu ta'u uummata iddoo tokko gara iddoo biraatti gatii madaalawaan geejibsiisuu kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argaman ummattota sirna amantii gaggeessuuf walitti qabaman yommu ta'u amantiin isaanii immoo pirootestaantii jedhamuun kan beekamudha.

suuraa kana irratti kan argamu sirna kabaja ayyaana irreechaa yommuu ta'u irreechi amantii uummata oromoo uummanni oromoo waaqa isaaniitti kadhachuuf itti galateeffachuufi kanneen kana fakkaatanii hordofaniidha.

fakkii kana irratti kanneen argaman raafuulee adda-addaa naannoo keenyatti argaman akkasumas immoo nyaataaf oolan kanneen akka raafuu maramaa dinbibilaalaa fi kanneen kana fakkaatantu argama

suuraa kana irratti kan argamu buufata konkolaataa yommuu ta'u buufanni konkolaataa tajaajila uummataaf qophaa'e uummanni makiinaay konkolaataa barbaadan iddoo itti argatanii iddoo tokko garaddoo biraatti deemaniidha

suuraa kanarratti kan mul'atu iddoo hojii yookaan iddoo bitaa fi gurgurta'a yommuu ta'u wantoota nu barbaachisan iddoo itti binnuu fi gurgurrodha

suuraa kan irratti kan argamu meeshaa miidhaginaa yommu ta'u meeshaa miidhaginaa kun mataa irratti kan dibatamu fi fayyinaa fi miidhagina mataa keenyaa eeguuf gargaae

fakkii kana irratti kan argaman ummatoota garaagaraa sirna amantii ortodooksii jedhamuun beekamu meeshaalee muuziqaa adda addaa fayyadamuun gaggeessaa kan jiranidha

suuraa kana irratti kan argamu meeshaa elektirooniksii gitaara jedhamuun beekamu yemmuu ta'u gitaarri yeroo namni tokko sirbuu barbaadu akka muziqaatti kan gargaaruudha

suuraa kan irratti kan argame meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu ta'ee meeshaan kun bulluqa bulluqsuuf buna danfisuuf shaayii danfisuuf akkasumas immoo wantoota garaagaraa affeeluuf yookaan immoobilcheessuuf kan gargaarudha

suuraa kan irratti kan argamu nyaata aadaa yommuu ta'u nyaanni aadaa aadaa naannoo tokko ibsuuf ga’ee guddaa kanqabu fi nyaanni aadaa dhamdhamami aawaa kan qabudha

suuraa kana irratti kan argamu meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu qottoo jedhamuun beekamu yemmuu ta'u meeshaan kun muka addaa addaa akkasumas immoo wantoota garaa garaa muruuf kan itti gargaaramnudha.

suuraa kan irratti kan argamu konkolaataa manaa yommuu ta'u konkolaataan kun nama iddoo tokkootii gara iddoo birootti geejibsiisuuf kan gargaarudha.

Fakkii kanarratti kan argamu meeshaalee miidhaginaa dubartoonni ittiin of miidhagsuuf itti fayyadaman yommuu ta'u, meeshaaleen miidhaginaa kunniin immoo dubartoonni gurra isaaniitti kan godhatanii dha.

Suuraa kan irratti kan argamu miidiyaa hawaasaa isnaapchaa jedhamuun beekamu yommuu ta'u miidiyaan hawaasaa kun viidiyoolii adda addaa walii firuuf akkasumas suura kaasuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu dhugaatii alkoolii yommuu ta'u dhugaatiin alkoolii kun dargaggoo umurii 21 gadii akkasumas dubartiin ulfaa fayyadamuu hin dandeesu.

suuraa kan irratti kan argamtu dargaggeettii uffata aadaa fi faaya aadaan faayamtee jirtu yommuu ta'u haalli uffannaa ishee naannoo ishee fi aadaa naannoo ishee ni himsa

Suura kana irratti kan argamu dibata mataa yommuu ta'u eerina mataa keenyaa dabaluuf baay'ina mataa keenyaa dabaluuf akkasumas nageenya mataa keenyaa eeguuf kan gargaarudha.

suuraa kana irratti kan muldhatu dubartoota faaya aadaa oromootiin faayyamanii fi nyaata aadaa oromoo agarsiisaa jiranidha. Oromoon aadaa duudhaa fi seera mataa ishee fi nyaata adda-addaa mataa ishee kan qabdudha.

Suuraa kana irratti kan argamu kophee dubartii yemmuu ta'u. kopheen miila keenya balaa addaa addaa irraa ittisuuf akkasumas bareedinaaf kan godhatamuudha.

suuraa kanarratti kan argamu dargaggoolee kubbaa miilaa taphachaa jiran yommu ta'u kubbaa miilaa of bashannasiisuuf akkasumas immoo waldorgommiif kan taphatamudha

Suuraa kanarratti kan argamu habaaboo diimaa yommu ta'u habaaboo mana keessatti bareedinaaf akkasumas immoo namni hiriyaa isaaf jaalala isaa ibsachuuf kan waliif kennaniidha.

suuraa kana irratti kan mul'atu iddoo bashannanaa daa'imman ittii bashannanan yemmuu ta'u iddoon bashannanaa kun daa'imman sammuu isaanii akka haara'uu fi rakkoo wanta addaa addaa akka hirraanfataniif isaan gargaara.

suuraa kan irratti kan argamu gaazexaa yommuu ta'u gaazexaan oduulee addaaddaa kanneen akka siyaasa naannoo keenyaa haala nageenya naannoo keenyaa akkasumas haala qilleensa naannoo keenyaa iddootti odeeffannoo isaa argachuu dandeenyu.

Suuraa kana irratti kan argamu iddoo daldala shaqqii yommu ta'u namni kun shaqqii kana hojjete gabaaf dhiyeessaa jira.

suura kana irratti kan argamu biqiltuu yookin kuduraa timaatimii jedhamuu fi timaatimiin qaama keenyaaf bu'aa adda addaa akkasumas fayyaa keenyaaf bu'aa garaagaraa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu Obboo Abbaaduulaa Gammadaa hoogganaa dhaabbata garaa garaa Oromiyaa keessatti argamanii yemmuu ta'u, Obboo Abbaaduulaa Gammadaan Oromiyaa keessatti dhaabbatoota garaa garaa hundeessaniiru.

Fakkii kana irratti kan argamu bineensa ala galu arba jedhamuun beekamuu fi biqiltootaa fi muka garaagaraa nyaachuun kan jiraatu akkasumas bineensota keessaatii qaamaan guddaa jedhamee kan yaadamudha.

suuraa kanarratti kan argamu dargaggoo uffata seeraa kan uffatan yemmuu ta'u, hojiin isaanii immoo akka huccuun isaanii ibsutti barsiisotaa fi mooraa mana barumsaa keessatti kan argamaniidha.

Suuraa kanirratti kan argamu faaya aadaa oromoo dubartiin oromoo ittiin of Midhaksuuf yookaan of bareechuuf kan ittiin fayyadamtuu fi uffata aadaa uffatte sana bareechuuf kan gargaaruudha.

Suuraa kana irratti kan argamu nyaata yommoo ta'u, nyaanni dhala namaa isa waan hunda dura barbaachisaa fi qaama dhalalamaa ijaaruuf akkasumas immoo humna kennuuf kan gargaaruudha.

Suuraa kanarratti kan argamu biqiltuu magariisaa gurgubbee jedhamu yommu ta'u biqiltuun kun gaafa namni harkaan qabu kan gubu yookan immoo waraanudha.

suuraa kana irratti kan argamtu simbirroo yommuu taatu, simbirroon bifa baay'ee nama hawwatuu fi sagalee kiloolee kan qabdudha.

suuraa kan arratti kan argamu koophee reebook jedhamuun beekamu yommuu, ta'u koopheen bareedina miila keenyaaf akkasumas miila keenya balaa irraa ittisuuf kan gargaaruudha.

suuraa kan irratti kan argamu dargagoo hojii uffata hodhaa yookaan uffata hojjechuu irratti bobba’ee jireenya isaa jijjiiruuf tattaafataa jirudha

Suuraa kana irratti kan argamu kophee adii yommuu ta'u, kopheen miilli keenya akka hin miidhamneef akkasumas qulqullina miilla keenyaa eeguuf kan gargaaruudha.

Suuraa kana irratti kan argaman uummatoota meeshaa aadaa qabatanii fi uffata aadaan faayamanii akkaataa aadaa fi duudhaa isaaniitti shubbisaa jiraniidha.

Fakkii kanarratti kan argamu meeshaa miidhaginaa yommuu ta'u, harka irratti kan godhatamu yommu ta'u, dubartiin akkasumas dhiirris godhachuu kan danda'uudha. Akkasumas immoo bara duriitti alboo jedhamuun kan beekamudha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaalee miidhaginaa qophii garaagaraa irratti ittiin fayyadamnu.

suuraa kan irratti kan argamu darga goo hojireenya isaa ooyyeffachuuf hojii kophee gurgurtaa irratti boobba’ee jiruu fi akkasumas iddoo huccuu gurgurantu argama

suuraa kana irratti kan argamu bosona yommuu ta'u bosonni kan umamu yeroo mukeen garaa garaa walitti qabamanii iddoo tokkotti tuutanii argaman bosona uumu

Suuraa kan irratti kan argamtu dubartii hordoftuu amantaa musliimaa taatee fi uffannaan ishee akkaataa seera amantiisheetti kan ta'edha.

Suuraa kan irratti kan argamu biqilaa magariisaa baala qixiqqoo qabu yommuu ta'u. Biqilaan kun magariisa waan ta'eef qilleensa faalamaa naannoo keenya ofitti fudhachuun qilleensa qulqulluu kannu kennudha.

suuraa kanarratti kan argaman dargaggoolii uffata aadaan faayamanii sirba aadaa sirbaa jiran yommuu ta'u uffannaanii fi haalli shubbisa isaanii aadaa fi duudhaa naannoo isaanii kan ibsuudha.

Suuraan kun iddoo bashannanaa yommuu ta'u ,bishaan, biqiltoota magariisaa fi wantoota uumamaa kan of irraa qabate yommuu ta'u sammuu namaa bashannansiisuuf akkasumas haaressuuf gargaara.

oraa kan irratti kanada'u gaazeexaa loomata'u gaazeexaan oduu fi odeeffannoo adda addaa uumataaf dabarsuuf kan tajaa jiluudha

Suuraa kan irratti kan argamu, maanguddoo oduu ykn odeeffannoo dhiheessaa jiru yommuu ta'u, haala naannoo, akkasumas haala jireenya ummataa kan gabaasudha.

suuraa kana rratti kan argamu daaktuu kuduraa fi muduraa kanneen akka loomi burtukaanaa fi kanneen kana fakkaatanii yemmuu ta'u daaktuu kun kuduraalee fi muduraa ittiin bulleessuuf nu gargaara.

Suuraa kana irratti kan argamu konkolaataa manaa yommu ta'u konkolaataan kun nama naannoo tokkoo gara naannoo biraatti geejibsiisuuf gargaara.

suuraa kanarratti kan argamtu kantiibaa magaalaaf hinfinnee dooktara adaanach abeebee yommu taatu dooktara adaanach beebeen hojii isheetti baay'ee cimtuu fi jaalatamtu kan taate dha.

suuraa kana irratti kan argamu qoricha aadaa yemmyu ta'u qorichi aadaa bara durii keessa osoo qorichi ammayyaa hin dhufin dura akka qorichummaatti kan tajaajilaa turedha.

suuraa kanarratti kan argamu dargaggoo jireenya isaa fooyyeffachuuf shagaxaalee garaagaraa kanneen akka qullubbii diimaa qullubbii adii jinjibilaa fi kan kana fakkaatan gabaaf dhiheessee gurguraa jiruudha.

fakkiilee kanarratti kanneen argaman meeshaalee manaa ,mana keenya miidhaqsuuf akkasumas immoo itti fayyadamuuf kan nu gargaaran kanneen akka soofaa, ibsaa fi kan kana fakkaatanidha.

suuraa kan irratti kan argamu abaaboo diimaa fi keelloo yommuu ta'u habaaboo diimaan yeroo namoonni jaalala isaaniin waliif ibsachuu barbaadan kan waliif kennanidha akkasumas habaaboon bicaaniis akkasuma

Suuraa kana irratti kan argaman, uummata Oromoo uffata aadaa isaaniitiin faayyamanii kabaja ayyaana irreechaa waaqa isaanii galateeffachuuf akkasumas kadhachuuf walitti qabamaniidha.

Fakkii kanarratti kanneen argaman meeshaalee biiroo keessatti yookaan immoo mana keenyatti itti fayyadamuu dandeenyu kanneen akka teessoo fi kan kana fakkaatantu argama.

Suura kana irratti kan argamu sirna cidhaa dargaggoo lamaaniifi mataa isaanii haala addaan faayatanii bareedanii kan mul'atanidha.

suuraa kana irratti kan argamu mana miidhagaa iddoo waaqeeffannaa yommuu ta'u mana kana keessatti iddoo namoonni waaqa isaaniitti galateeffatan akkasumas waaqa isaaniitti kadhataniidha

suuraa kan irratti kan argamtu sinbirroo yomutaatu sinbiroon sagalee kiloolee fi bifa bareedaa hunda simachuu danda'u kan qabdudha

suuraa kan irratti kan argamu bineensa alaa arba jedhamu yommuu ta'u bineensota jiran keessaa bineensa qaamaan guddaa akkasumas immoo biqiltoota nyaachuun kan jiraatudha

suuraa kana irratti kan argamu kuduraa abukaadoo jedhamuun beekamu yommu ta'u. Abukaadoon nyaataaf akkasumas fuulatti yookaan mataatti dibuun kan fayyadamuu dandeenyudha.

Suuraa kana irratti kan argaman dargaggoota dambii seera ispoortii uffachuudhaan kubbaa harkaa taphachaa jiran akkasumas daawwattoota kubbaa kana daawwachaa jiranidha

suuraa kanarratti kan argaman namoota ummata gujii yommuu ta'an haalli uffannaa isaanii ummata gujii kan agarsiisuu fi duudhaa fi aadaa naannoo sanaa kan ibsuu danda'uudha.

suuraa kan irratti kan argamtu dubartii uffata aadan fmp argamtu yommuu ta'u haalli uffannaa ishee aadaa duudhaa fi akkaataa bulmaata biyya ishee ni ibsa

suuraa kanarratti kan argamu meeshaa manaa jabanaa jedhamu yommu ta'u jabanaan suphee irraa kan hojjetamuu fi buna danfisuuf kan gargaarudha

Suuraa kanirratti kan argamu kuduraalee fi muduraa kanneen akka muuzii burtukaanaa abukaadoo fi kan kanafakkaatan yommuu ta'u kuduraa fi fuduraaleen kunneen fayyaa namaaf faayidaa guddaa qaba.

suuraa kan irratti kan argamu meeshaa elektiroonisii koompiitara jedhamuu beekamu yoo ta'u koompiitari barnootaaf baa'ee barbaachisaa kan ta'eedha

Suuraa kanarratti kan mul'atu kuduraa timaatimii jedhamu yommuu ta'u. Timaatimiin qaama keenyaaf bu'aalee gagaraa qaba isaanis; ijaarsa qaamaaf, jabina qaamaaf ,akkasumas immoo fayyina qaama keenyaaf kan gargaaruudha.

fakkii kanaa irratti kan argamu waraqaa qulqulluu yommu ta'u faayidaalee garaa garaa barattootaaf kan kennudha isaanis abbaltii garaa garaa irratti hojjechuuf waantoota addaaddaa gabaabsinee qabachuuf akkasumas immoo baruulee goonee rukuchisnee fayyadamuuf garaga

Suuraa kana irratti kan argaman barattoota barnoota isaanii fixanii eebbifaman yommuu ta'u barattoonni kun hojii barnoota isaanii faana wal qabatutti ni bobba'u.

suuraa kanarratti kan argamu qabeenya umamaa bishaan finca'aa yommuu ta'u bishaan kun dhugaatiif akkasumas humna ibsaa maddisiisuuf gargaara.

suuraa kana irratti kan argamu dargaggoolee hojii humnaa irratti bobba'anii jireenya isaanii guyyaa guyyaa fooyyeeffachuuf tattaafatan agarsiisa

Suuraa kana irratti kan argamu lafa qonnaa lafti qotamee, facaafamee, midhaan boqqolloo jedhamu irratti biqilee nyaatamuuf kan ga’e yommuu ta'u boqqolloon asheeti isaan ykn callaa isaan akka nyaataatti fayyadamuu ni dandeenye.

Suuraa kanarratti kan argamu kuduraalee fi muduraalee kanneen akka shunkurtii aadii, shunkurtii diimaa timaatimii, abukaadoo fi kan kana fakkaatan kanneen gabaaf dhiyaataniidha.

Suuraa kana irratti kan argamu kuduraalee kanneen akka maangoo abukaadoo anaanaasii fi kan kana fakkaatan yommu ta'u kuduraaleen kunniin fayyaa namaaf faayidaa guddaa qabu.

Suuraa kan irratti kan mul'atu uummata amantii hordoftoota Ortodooksii yommuu ta'an sirna amantaa isaanii gaggeessaa kan jirani yommuu ta'u meeshaa amantii isaanii Taabota jedhamu qabatanii kan jiranidha.

suuraa kanarratti kan argaman biqiltoota magariisaa yommuu ta'u biqilaan magariisaa qilleensa faalamaa naannoo keenyafitti fudhachuun qilleensa qulqulluu kannu kennudha

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yookaan shabaxee yommuu ta'u miidhaginaaf yookaan immoo miilla keenya miidhaa garaa garaa kanneen akka qoree irraa eeguuf fayyada.

suuraa kan irratti kan argam bakka bu'ee yookaan immoo ibsituu harammayyaa yuuniversitii yoo ta'u ibsituun kun harammayyaan yuuniversitiin akka makka ta'e akka hubannuuf kan gargaarudha

fakkii kanirratti kan argamu kuduraa fi muduraa gabaaf dhihaate kan akka muuzii habaabii burtukaana timaatimii qullubbii adii fi kankana fakkaatantu argama

suuraa kanirratti kan argamu iddoo gurgurtaa elektirooniksii yommuu ta'u iddoo gurgurtaa elektirooniksii kanatti kanneen akka mobaaidii laaptooppii fi kan kana fakkaatanii ni argamu